Ombaanga yaNEdbank ohayi kwathele okukwashilipaleka omaudhano, ohaya gandja iimaliwa, opo uudhano wu ye komeho nenge uudhano wu tsikile wo kaawu se. Omaudhano ohaga pewa iimaliwa yontumba kombaanga, opo yi vule okukala yafuta aatondoki nenge mboka taya kutha ombinga momaudhano.

Iimeno oha kutiwa pehala mpoka puna iimeno opo pena omwenyo, noomagumbo ogendji ohaga kununu iimeno opo ehala lyi kale ta li monika nawa lina uumeno mboka hawu hili omeho gaatali. Iimeno oyasimanekwa unene oshoka oyo hayi tupe ombepo omnwanawa ndyoka hayifudhwa kaantu.

Kutha iimaliwa kokakalata koye kombaanga ngaashi wa hala. Oto vulu wo okukalongitha okulanda iipumbiwa yoye mbyoka wa pumbwa moositola kehe, to ka longitha paahe na nando okulongitha oshimaliwa peke koomuma, longitha nduno okakalata koye koStandard Bank.

Ngele owa tokola okutota ongeshefa yoye, shoka wa pumbwa okuninga opo wu kwashilipalekwe kombaanga yoBank Windhoek owa pumbwa okweeta po enenedhiladhilo kutya ongeshefa yoye otayi ka longa nashike. Owa pumbwa okutula mo wo methaneko lyoye ndyoka kutya iimaliwa oto ke yi longitha nanaa ngiini, ngweye tu ulike eitulo mo enene.

Oositola ohadhi udha noonkondo, oshoka kehe gumwe oha tondokele kositola, opo e ki ikongele oompumbwe dhe nenge shoka a hala, e ta gandja iimaliwa yaantu mokufuta iinima mbyoka a pumbwa. Oositola ohadhi udha unene methimbo lyomafudho, oshowo omasiku ngoka gi ikalekelwa, omasiku ngoka ihaaku kala ku na iilonga.

Oondjato odha simana uunene noonkondo moshigwana, oshoka oondjota uunene odha simanekwa tuu koomeme. Oomeme naakulupe oyo uunene twadha yena oondjato, haya ende ya tulamo iinima yawo, noondjato wo ohadhi kwathele aantu uuna omuntu ena mpoka tayi , ta zipo taka talelapo, oha vulu oku endithamo oondongelwa dhe mondjato ye aka thike ena iinima ye ya gwanapo.

Ngele owi iyadha wa tuminwa etumwalaka taliti ongodhi yoye nenge uuyelele woye wopambaanga owa longithwa oku ziilila mongodhi yimwe ya yoolokathana endelela wushi lopote kombaanga kongodhi yawo yo 0612991200

Mbanduka omvula yoye omkuza kuDecemba sigo okuJanuali. Oto vulu okulongitha iimaliwa yomapungulilo goye ,opo wu yi longithe muDecemba wu lande oompumbwe dhaanasikola uuna taya ka shuna kosikola. Oto pumbwa okulanda oompumwe dhoye momwaalu omunene pamwe nombaanga yotango yopashigwana. Ya dhengela ko 061 2992222

Aalandithi yiinima mbyoka hayi kala yi li momagumbo ngaashi iipundi, omatyofa, oombete noosikopa, ohayi ilikolele oshindji shomoondjato, oshoka iinima mbyoka oyi na ondilo, nohayi kotha iimaliwa oyindji, opo omuntu a kale e yi na. Onkene ito yi adha naana kehe pehala nenge wu yi adhe komagumbo gomiti.

Ombanga yoNedbank oyi na ekumagidho moshigwana, opo shaa ha gandje nande oonomola ndhoka hadhi pumbiwa okutulwa mokakalata koye nenge ndhoka dha gamena okakalata koye. Ino gandja nande onomola yoye komuntu tedhi ku pula. Ngele owa hala okuuva omauyelele ogendji dhengela ongodhi yo081 9592222.

Momagumbo gomoondolopa omo unene hamu adhika iinima iiwanawa oshowo omahala ngoka gatungwapo nelalakano opo mukale unene hamu lalwa kaatalelipo. Oha ga kala ganingwa nawa gena oombete dhayalwa nawa nomakumbatha taga hokitha oshowo iipundi iiwanawa.

Ndhindhilika kutya omalovu ihaga landithathwa nenge ihaga nuwa komuntu eli kohi yoomvula omulongo nahetatu, nomeebar iha mu yiwa naana kuunona wu ka lande omalovu wo ihawu vulu oku kala mo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kala yina omathigathano ngoka haga pumbwa aantu ya kuthe ombinga noyi isindanene shoka taya vulu okwiisindanena mo iimaliwa koomuma, omapapa, omakopi ,oombandi nayimwe ya gwedhwa po oyindji yindji .

Eheno ohashi vulika opo wukale wuhole ombaanga yoye, ombaanga yaBank Windhoek yo ohaa popi omalaka geli omulongo nagatatu kwagwedhwa elaka limwe, ndyo nee elaka ndyoka lyagwedhwa ko olyo elaka lyohole shi tala ngaashingeyi.

Kutha ombinga opo wi ikwashilipaleke pamwe nombaanga yotango yopashigwana, opo wu iyetele ombili yoye yopamadhiladhilo. Kuuyelele owundji shi na sha nomakwashilipaleko oto vulu oku ya dhengela kongodhi yawo yo 061306081

Uuna to landa nenge to kutha iimaliwa kombaanga yoye, oto kunkililwa opo wu tale ko lwaali, wutale ko lwotango eto tala ko olutiyali. Opo wu kwashilipaleke shi li ngele omayakulo ngoka wa ninga ogo ngaa, opo ku keelelwe uulingilingi. Opamwe ne nombaanga yetu yaNedBank.

Tameka oku pungula iimaliwa yoye nombaanga yotango yopashigwana, tameka nenanena. Ngele oto pumbwa uuyelele owundji oto vulu oku kwatathano nayo nena 0612992222.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyina po enkunkililo, otuna nee uuyuni uupe wahena omalimbililo, moku tuminwa oshimaliwa shoka hashi tuminwa kongodhi yoye uuna wa Shangitha okakalata koye kombaanga.

Uuyelele owa simana unene noonkondo, oshoka uuyelele ohawu tu kwathele opo tu ze momilema, tse tu kale tu wete ko, nenge uuna tatu longo iilonga yetu uusiku, otwa minikilwa, tse tu wete ko nawa niilonga otayi vulu okuya komeho. Uuyelele ohawu vulu okukala uuyelele womulilo wa temwa niikuni, uuyelele wolusheno lwoketango, osho wo uuyelele wolusheno ndyoka halu longwa momeya.

Ombete oyo oshilongomwa sha longwa momiti nenge mu yimwe ya yoolokathana. Ombete ohayi vulu okulongwa wo nomiipilangi nenge miitenda. Ombete oya longwa yokulala, aantu opo ya vululukithe omalutu gawo nawa uuna ya kotha uusiku nenge omutenya taya utha omalutu gawo ga vululukwe po.

Ombaanga yoStandard Bank oyi li ompinge nuulingilingi woshimaliwa, onkene otaya kambadhala noya tokola okukutha onkatu momvula 2025, opo katukile onkatu uulingilingi nenge uufuthi woshimaliwa. Otaya tokola opo ye endelele yo ya vudhe mo uulingilingi mboka.

Iimaliwa oya simana unene noonkondo na oya pumbwa okukala tayi kwatwa nawa. Uuna tayi kwatwa nawa, iimaliwa ohayi kala oyindji nenge ohayi ningi oyindji. Uuna tayi gongelwa ndele itayi longithwa. Ashike uuna iimaliwa tayi kwatwa nuuhasha, ohayi kana po e ta pupu thiluthilu.

Ombaanga yotango yopashigwana nayo wo ohayi kutha ombinga mokukwashilipaleka omaudhano. Ohayi gandja nee omwaalu gontumba ngoka hagu longithwa, opo ku gandjwe esindano nenge ku pewe omwaalu gontumba kaasindani aanelago mboka taye ya monkatu yotango nontiyali nosho wo ontintatu.

Ombete oya simana noonkondo notweyi pumbwa monkalamwenyo yetu yesiku kehe, oshoka omalutu ohaga pumbwa okuthuwa po, ga lale e to kotha po oomposi wu vululukithe olutu nomadhiladhilo. Uuna wa kotha po oho penduka wa pepelelwa nawa, ngoye oho penduka wu na oonkondo dhimwe dha gwedhwa po.

Ngele owi iyadha wu li mompumbwe yoshimaliwa nenge wa pumbwa oshimaliwa shomeendelelo talela po ombaanga yoStandard Bank otayi ku pe omayakulo gosheendelela e to kandula po ompumbwe yoye pwaa na nando okuongaonga kwa sha.

Omapaya noongaku oga longwa miipa yiinamwenyo. Iipa yiinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo nayimwe ya gwedhwa po ohayi kala niipa mbyoka hayi yuywa ko e tayi ka kweywa nawanawa e tayi hambulwa oongaku, e tadhi ningwa nawa nosho wo omapaya ngoka haga paindwa nawa e taga ka landithwa po.

Momagumbo gomoondoolopa ohamu kala muna omatyofa ngoka haga kuutumbwa kaayendanandjila nenge kaanegumbo uuna taya tala oopolohalama dhawo kooradio dhomizizimbe nenge uuna ya pwilikina koradio yewi.

Iimaliwa ohayi kwathele aantu, opo yi ilandele kehe shoka ya pumbwa. Aantu otaya vulu yi ilandele iikulya, opo yi ikuthe ondjala. Otaya vulu wo oku iilandela iikutu, iizalomwa, iikumbatha, opo yaa se uutalala. Ohaya vulu wo oku ilandela omiti uuna ya akukilwa komavu gontumba, yo haya vulu wo opo ye ki ipangithe kiipangelo.

Iimaliwa oyasimana unene melongitho lyawo, oshoka iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu. Uuna aantu yena shoka yapumbwa, aantu ohaalongitha iimaliwa opo yakandulepo omikundu dhawo. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, opo putidhwe ondjala, ohayi longithwa woo okulanda omiti opo ku keelelwe uuvu, ohayi longithwa woo oku futa oosikola opo uunona wuye koosikola nosho woo okufuta iipangelo.

Ombaanga yoye kayi na esiku tayi ku pula oshimaliwa tuu nande, molwashoka wa sindana nenge methigathano lontumba. Shika osha kwashilipalekwa nee kombaanga ya bank Windhoek. Igamena ngeye mwene kuulingilingi. Dhengela nee 0612991200.

Iimaliwa yaEuropa oyo iimaliwa yimwe mbyoka yi na ongushu unene, moku yelekanitha niilongo iikwawo, unene tuu iilongo mbyoka yokokule oyi na ongushu yi vulithe iilongo mbyoka yomu Afrika, oshoka iilongo mbyoka oya huma komeho ina yi fa iilongo yetu.

Oombaanga yoye mwene yoBank Windhoek kayi na siku yi kupule omawuyelele gena sha nonomola ndjoka ho tuminwa kongodhi yoye uuna watuminwa oshimaliwa. Iigamena nee nena ngoye tolopota uuyelele awushe wekulimbililika kongodhi yo 0612991200.

Oshimaliwa osha longwa sha longekeka, oshoka oshimaliwa oshi na omadhindhiliko. Ngele owa adha sha tuuka nena ito vulu oku shi longitha nongele wa adha oshipambu shimwe sho koshimaliwa kashi ko ihashi vulu okulongithwa nandenande. Ohashi falwa nduno kombaanga ndjoka hayi longo niimaliwa, opo wu ka pewe ko shimwe sha fa shoka sha tuuka nenge shoka sha yonuka.

Iimaliwa oyo tayi ti pii muuyuni wopaife, oshoka omuntu ngele kena oshimaliwa kena shoka ta vulu oku ninga. Iimaliwa ohayi kwathele omuntu nongele ena oyindji oye ha lukwa omukengeli, no ngele ke yina omuntu ngoka oha kala omuthigona, oshoka ota vulu nokweenda ta hehela, molwaashoka kena iimaliwa iilandele shoka a pumbwa yemwene a kandule po oompumbwe dhe.

Uuyelele wiimaliwa mbyoka ya tuminwa kongodhi yoye owoye mwene . Owapumbwa uunongo oshoka uunongo owo oonkondo . Pamwe nombaanga yotango yopashigwana otovulu okulopota uulingilingi kongodhi yoye kongodhi yonomola 0612992222.

Iimaliwa ohayi pumbwa okukwatwa nawa oshoka nayo ohayi kulupa nuuna ya kulupa kehe oshilongo oshina ombaanga ndjoka hayi longo shinasha niimaliwa yomoshilongo nuuna ya kulupa etayi shunako kombaanga hoka ohayi ka longululwa nongele yimwe oya tuuka ohayi kwathwa etayi kaningwa nawa.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana eto isindanene okatemba kamwe komuutemba omulongo nuuyali mboka to ka tula mo iinima. Ngweye oto vulu nee oku isindanena uuna wa longitha okakalata koye mokulanda eto futu iinima yoye omanga omasiku o30 gaNovomba 2023 inaaga thika.

Aalongithi yuukalata wombaanga yotango yopashigwana, ota ya lombwelwa kutya na ya ete po omulandu ngoka taa vulu okukala ha ya longitha owala uukalata wawo konima yoowili 24. Opo nee wii uvile omawuyelele ogendji yadhengela kongodhi yonomola 0819536262 nenge 0612992222.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi ilongekidha okuyakula aayakulwa yawo nondjungu. Oshoka yo otaya gandja iimaliwa yokukwathela mboka ya pumbwa omayakulo oshowo mboka ya pumbwa okumbaanga iimaliwa yawo otaya vulu okuyi fala ko.

Iipundi oya simana unene noonkondo, oshoka ohayi longithwa mokukuutumba aanaskola uuna taa longwa. Iitaafula ohaye yi longitha uuna taa shanga momambo gawo ngele taya longwa. Iipundi wo ohayi longithwa moostola nenge miipangelo nenge moombaanga nomoombelewa dhimwe dha simana.

Momagumbo gomoondoolopa unene moondunda ndhoka hadhi lukwa oondunda dhoku kuutumba omuna iipundi yomatyofa mo woo ohamu adhika iitafula. Iipundi mbika ohayi kala yina uukusinga mboka hawu kwathele uuna omuntu ahala oku ikwathele avalulukithepo ngaa omadhiladhilo . Moondunda ndhoka ohamu adhika woo iitaafula mbyoka hayi kala ya ningwa nawa.

Omalovu oga simana ashike ngele otaga nuwa sha pitilila ohaga vulu oku kolitha aantu, gwo wo ohaga vulu oku dhipaga olutu, iiti yanathigo, omapunga oshowo omahuli. Inashi pitikwa naana komuntu a nwe omalovu e ta ka hinga, oshoka ota vulu eete iiponga yomooondjila.

Oositola odha simana unene oshoka ngoka twapumbwa popepi. Oositola ohadhi gandja oompito dhiilonga kaantu yo momudhingoloko opo yi imonenemo iiyemo yawo opo yavule oku kandulapo oompumbwe dhawo esiku nesiku.

Shoka wu na okuninga tango, udhitha okatemba koye kiilandomwa yoye. Noshitiyali shoka wu na okuninga, pula oshimaliwa shoka to futu, opo wu fute iinima mbyoka wa landa, ngoye to pewa nduno oshimaliwa, opo wu lande oompumbwe dhoye ndhoka dhi li mokatemba. Kutha ko nduno iimaliwa ngaashi wa hala kokakalata koye.

Ehumo komeho olye etelela iinima oyindji oshowo ondje etelela uunongo owundji, nelongo ondja ninga olindji moshigwana. Oshoka mongashi ngeyi otaku longwa iinima yomaludhi ga yolokathana mbi ikulu hayo wo tayi longithwa, ihe mongashi ndeyi oto adha egumbo lya ningwa nawa lyo otali monika nawa lya tulwa iinima oyindji tayi monikiwa nawa nomiti niimeno.

Okukeelela uulingilingi ka shishi oshiima shopethimbo limwe ihe osho oshiima shoka tashi tsikile nenge nditye ondjila ndjoka tayi tsikile shika osha kwa shilipalekwa kombanga yaNamibia yoStardarnd.

Ila wu wayimine ombaanga yotango yo pashigwana sho tayi kakala yili koshiputudhilo shaUNAM noshowo NUST. Koshiputudhilo shaUNAM oshinene otaya ka kala momasiku ga3-4 gaMaalitsa omanga koshiputudhilo shaNUST oshinene ota yaka kala ko 5-6 ethimbo okuza 12 sigo o16.

Iimaliwa oya simana uunene noonkondo oshoka oyo uunene hatu vulu oku yi longitha moku landa oompumbwe dhetu dhe siku kehe oshowo okufuta iinima mbyoka twa pumbwa nenge omayakulo ngoka tatu ningilwa kooya kwetu nenge ngoka twahala tuga ningilwe. Iimaliwa ohatu longitha okulanda nenge okufuta oosikola, okufuta iipangelo nokufuta omuti ngele twedhi pumbwa.

Oshimaliwa osha simana unene nonkondo, oshoka ngele kuna oshimaliwa nena ngoye omuthigonelela. Oshimaliwa ohashi kwathele aantu opo ya kandulepo oompumbwe dhawo dha yolokathana, nuna apumbwa oshimaliwa nenge apumbwa eyakulo ndjo ntumba oha kutha oshimaliwa etaka landa nenge aka gandje oshimaliwa opo apewe omayamukulo ngoka ahala ngashi okupangwa, okufutila uunona ooskola noshotu.

Opuna omaludhi ogendji go kupungula iimaliwa .Iimaliwa oto vulu okukonga okandooha nenge okayima tovulu oku kalanda mositola moka hovulu owala okutula oshimaliwa ndele iho vulu okushikuthamo oho keshi kuthamo owala uuna ku udha eto tala nee sho wapungula muule wethimbo ndjoka Iimaliwa . Otovulu woo okupungula iimaliwa kombaanga yoye nenge woo mokulanda

Iimaliwa ohayi gongala mpoka tayi kwatwa nawa, ihe mpoka itaayi kwatwa nawa ohayi halakana po. Iimaliwa oya simana unene oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu. Ashihe shoka twa pumbwa, otatu vulu okushi ninga okupitila moshimaliwa. Oshimaliwa osho naanaa lela esipa lyoshilongo. Oshoka oshilongo kaashi na iimaliwa, ohashi talika ko sha fa oshithigona, ihe shoka shi na iimaliwa oyindji oshikengeli

Ombanga yotanago yopashigwana oyili yi ilongekidha kehe ethimbo oku yakula oshigwana, yo yoili yu uvite uugumbo niinza mokukala ya kwashilipaleka nenge ya gandja iimaliwa opo eta lyo Vollwyball lyi tsikile noku dhana otali tameke momasiku omilongo mbali naga tano gameyi omayovi omilongo mbali na ntano.

Iipundi omatyofa oyi na ondilo. Oya longwa momuti oshaowo miilapi mbyoka hayi kala ya longwa nawa nohayi kosha iimaliwa oyindji. Ngele owe ya adha moositola moka ohayi kala yi na ondilo, ihayi adhika kehe mositola oyi na ashike moositola moka hayi adhika ngaashi ofurnmat, olewis nadhimwe dha gwedhwa po.

Uuyuni sho tawu ende wahuma komeho oshowo nakehe shimwe niilonga osho woo tayi ende tayi humu komeho. Muuhuni wonale ka kwa li haku longithwa iipundi yomatyofa ihe aakulu yonale okwali owala haya longitha omandangalati gomathindi gomilunga nagamwe omanene ngoka kwa li haga tulwa piinyanga nopomalugo mpoka hapu kuutumba aantu, ihe mongashingeya oku na iinima mbyoka ya longwa miiti ngaashi omatyofa nayilwe ya gwedhwa po.

Oombanga yoBank Windhoek moNamibia oyi ilongekidha okuya kula aayakulwa yawo nawa nondjungu nombili . Kehe gumwe apumbwa omayakulo goshimaliwa , apumbwa nando oku pewa oshimaliwa ye eshi galule methimbo nenge wo ahala oku pungula oku wanawa itaa kupulidha nando oshimaliwa sha she shimwe, natondo kele mbalambala poBank windhoek opo aka pungule.

Iimaliwa ohayi kala owala mpoka hayi kwatwa nawa, ihe mpoka ihayi kwatwa nawa ohayi shanawukapo nongele oya kwatwa nawa ohayi vulu nana okukala yakwatwa nawa e tayi indjipala yininge oyindji. Iimaliwa ohayi tukwathele ne omayakulo gayoloka thana monkalamwenyo yesiku nesiku.

Omiti odha simana uunene oshoka ohadhi gandja iilongomwa oyindji mbyoka hayi vulu oku longithwa kaantu yo ohayi ya pe iimaliwa uuna ye yi landitha po. Iipilangi ohayi kondwa nawa, etayi tetwa nawa, etayi payindwa opo yi kale tayi adhima nawa yo yi vule oku landwa po.

Ombete oyo yimwe woo yomiilo ngonwa mbyoka hayi longwa okuziilila miipilangi nenge nditye momiti onkene omiti odha simana unene noonkondo oshoka ohadhi tupe iinima mbyoka ya longwa miipilangi ,oombete nee ohadhi adhika ngaashi momagumbo oshowo moondunda dhoka dhoku lala dhoka hadhi futwa uuna aantu taya lala mo.

Shimwe shomiinima itatu mbyoka wu na okukala wa ndhindhilika osho shoka kutya ngele to pungula iimaliwa yoye nombaanga yotango yopashigwana owa pumbwa okukala wuna eidhidhimiko. Oshoka ngele owa pungula iimaliwa yoye otokeyi mona ngaashi yi li yi igwana po nenge wa gwedhelwako iihohela. Oto vulu nduno okupula omauyelele ogendji ga gwedhwa po konomola 061 299 2222.

Oositola odho ongeshefa ombwanawa unene noonkondo oshoka ohadhi etele popepi aantu yomehala nenge aayakulwa yawo ohaya etelwa iinima mbyoka ya pumbwa popepi. Ohaya etelwa omayakulo popepi ngaashi iipumbiwa yiikulya nayimwe ishewe mbyoka ya pumbwa ngaashi omiti, oopela nayilwe woo.

Oto vulu okupungula iimaliwa yoye pamwe nombaanga ya Bank Windhoek, okupitila momaludhi kehe nenge kehe shoka to vulu okulongitha okuya kepandja lopomaungomba nenge komalungula. Oho mbaanga nee kehe ethimbo oshali ya muhongi kehe pamwe.

Omiti odha simana uunene noonkondo oshoka ohadhi tu pe iipilangi mbyoka hayi vulu okuhongwa nawa nawa e tayi tulwa ondomo opo yikale tayi monika nawa. Iihongomwa yomiipilangi oyo nee ngaashi iipundi, oosikopa, iitaafula, oombete nayimwe oyindji yagwedhwa po mbyoka hayi vulu oku adhika momalandithilo.

Ombaanga yobank Windhoek ohayi dhana onkandangala mokukwashilipaleka omaudhano. Ohayi gandja iimaliwa mbyoka hayi vulu oku sindanwa kaasindani aanelago mboka ha yeya moonkatu ndatu dhopetameko. Oombaanga odhina oshilonga oshinene moshigwana, oshoka ohadhi kwathele mehumo komeho lyoshigwana.

Ombaanga yaNdebank oyina ekunkililo lya endelela moshigwana. Oku za momasiku 9 Septemba 2024 otashi pumbiwa opo kehe omuntu a tale nawa uuyelele we uuna ta ningi omafutilo giimaliwa , opo a udhithe edhina lye, oshilongo she, ehala mpoka e li, ofani ye ,nelalakano lyomafutilo giimaliwa mbyoka.

Iimaliwa yaEurope oyo yimwe yomimaliwa mbyoka yina ongushu onene nuuna iimaliwa mbyoka yili moshilongo shontumba ohayi shendjwa nana kiimaliwa oyindji. Iimaliwa ngashi yomoshilongo shetu sha Namibia iishona unene okuyele kanithwa niimaliwa yaAmerica nenge yaEurope.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi vulu oku kupa omakwashilipaleko nenge uuna wa pumbwa oku lundulula omakwashilipaleko goye oto ya dhengele 061306081.

Oombongo odho tadhiti pii nongele owedhimono omwenyo goye oha gukala gwahapuka nawa go ogwa nyanyukwa nawa, oshoka ogunasha ta guvulu okuningasha, oombongo dhoka ohadhi kwathele omuntu opo iikandulilepo omikundu dhe iilandele shoka apumbwa ye alye shoka ahala , noyinima tuu mbyoka ali itavulu okulanda oheyi landa niimaliwa ngele okweyimono.

Omashofa oga longwa naana nelalakano lyoku kuutumbwa, omashofa ohaga kala naaa pehala mpoka puuwanawa oshoka omashofa oge na naana ondilo ihaga kala naana komagumbo goko mikunda shila onga naana wega adha komuntu ngoka ta vulu okuga landa.

Iimaliwa (iisipo), iisipo oya simana unene noonkondo oshoka oyo ya kwata iilongo. Nuuna taku pigakanitha iimaliwa ohayi yalulwa nana yiikwatelela kondando una wa dha ya londa nege wa dha yi li pevi, ohayi yalulwa nenge kutya oshilongo shotumba oshina iimaliwa yongushu yi thike peni.

Pamwe nombanga yaBank Windhoek oto vulu oku isindanena oshimaliwa komuma shithike piimaliwa yaNamibia 1000 komutse mbyoka to vulu okulongitha nenge wuyi tule kombanga yoye yomapungulilo.

Otaku kala ku na omathigathano moka to vulu oku isindanena mo shimwe shomiitukutuku iiwanawa noyi li pondondo ombwaanawa okuziilila koIndongo Toyota, shoka sha kwashilipalekwa kombaanga yoNedbank. Ethigathano otali ka tameka okuza 01 Kotoba 2025 sigo 31 Januali 2026.

Oondjato odha simanekwa unene noonkondo, oshoka oondjato ohadhi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuntu mesiku nesiku. Oondjato ohayi kwathele wo unene una aantu taya zi po. Ngele omuntu ta zi po oha tula ne oondongelwa dhe mondjato opo a ka thike dhili melandulathano. Nongele omuntu eyi pumbwa ohe kiikongela ne oludhi lwondjato ndjoka ahala koositola.

Kehe mpoka toyi konyala kehe pehala opuna oositola dhoka hadhigandja omayakulo kaakwashigwana. Uuna yapumbwa iinima yontumbaa ohaakatalelapo oositola dhoka dhili popepi nayo etaazimo naashoka yahala etaafutu iinima yaantu.

Oondjato odha simana unene oshoka odho hadhi tulwa oondongelwa dhaantu una aantu taya tembuka, nenge una aantu ta ya katalelapo komahala nomahala nenge ta yayi komafudhepo. Oondjato ohadhi landwa ne moostola dhimwe ohadhi kala dha ningwa miiyata nodhimwe omipa yiinamwenyo.

Omboloto oya simana unene noonkondo, konyala kehe megumbo ihamu kala kaamuna naanaa omboloto oshoka omboloto ohayi longithwa mokunwa otee pethimbo lyongula. Omboloto ohayi vulu nee kuliwa, yatulwa ondjema nenge omagadhi goongongo nenge omagadhi goonyushi.

Oshimaliwa osha simana unene noonkondo oshoka oshimaliwa ohashi kwathele moompumbwe odhindji. Oshimaliwa ohashi kwathele okulanda nuuna to landa iinima wuka landithepo oho pumbwa okuyi landa komuntu eto keyi landithapo kiimaliwa mbyoka wahala wu igwedhelako ondando yimwe.

Oositola odha simana unene noonkondo. Uuna dhili moshitopolwa ohadhi kwathele moku kuthapo oluhepo, oshoka ohadhi gandja woo oompito dhiilonga kaantu opo yakale taya kwathele moku tula iinima pomahala no moku dhengela omuyakulwa pomashina yo taya futu. Ohadhi kwathele woo oku kalekapo elandulathano mositola.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi kwathele mokuhumitha komeho omaudhano nenge ohayi kwathele oshigwana uuna puna omathigathano gontumba nenge omasindano gontumba. Opamwe nehangano lyoHollard ohsyi kwathele uunene mokukwashilipaleka omaudhano nayimwe wo ya simana uunene momudhingoloko.

Shininga okumbanduka omumvu sigo omo mwedhi gwajanuali pwaahena nande omadhilaadhilo gomalimbililo. Oto vulu okulanda oompumbwe dhoye dhuunona woye momwedhi gwaDecemba. Otovulu okulanda iinima oyindji momwaalu omunene ngoye tolongitha okakalata koye nenge iimaliwa yoye mbyoka yomompungulilo yoye, pamwe nee nombaanga yotango yopashigwana.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi adhika piitayi ya yoolokathana ngaashi Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmashoop, Oshikango, Ondangwa, Omarurun Windhoek, Kudu nomoKatutura.

Ilandela ehwata lyiinima ngaashi: otv yo Hayisenisi osho woo omambako gayo ngoka kwali gena omayovi omulongo, nomathele omugoyi, nomilongo omugoyi nomugoyi oondola dha Namibia. Ihe mongaashingeyi otagaadhikwa owala koondola dha Namibia omayovi omulongo, nomathele gane, nomilongo omugoyi nomugoyi oshakwashilipalekwa nee kombaanga yetu yotango yopashigwana oompango nomalandulathano opogeli.

Kala wa ilongekidha okuya momwedhi omupe gwaSeptemba nondjungu, nonenyanyu moshikako shika oshipe opamwe nee nombaanga yaStandard bank.

Ngoye gamena mboka wu hole nohole. Oto pumbwa oku ikwashilipaleka pamwe noBank Windhoek, ngoye uuna wa ka adhika koshituthi shoshikogo oshiluudhe, oto vulu okulongitha iimaliwa mbyoka wa pungula pamwe nombaanga. Oompango nomalandulathano opo dhi li.

Oositola ohadhi ilikolele iimaliwa oyindji moku landitha oompumbwe dha yooloka kaakwashigwana. Oositola odhina mpoka hadhi landa iinima ya yoolokathana eta dhiya dhi landithe pehala lyontumba mpoka dhi wete kutya opo puna aalandi oyendji.

Oto vulu oku imonena omayakulo gombaanga kungoye mwene. Oto vulu okulongitha ongodhi yoye mwene eto yi komalungula wu konge epandja ndoka to vulu okukala we li eta mongodhi yoye. Ngweye wu kale to imonene omayakulo goye mwene.

Longitha iimaliwa yoye koomuma e to landa iinima yontumba opo wu ninge omusindani omunelago, opuna wo aasindani mboka aanelago. Momweedhi gwa Aguste omuna Rozette Mambo Ndumba. Momweedhi gwa Sepetemba omuna Maria Petrus. Momweedhi gwa Kotomba omuna Stephanie Coleman.

Oositola dhomiilongo ya putuka ohadhi kala owala dhina omashina, ngoka omuntu hayi po yemwene eti idhengele iinima ye mbyoka alanda nenge mbyoka a hala. Ihe moositola dhetu dhomiilongo mbyoka opo tayi putuka pomashina ohapu kala puna omuyakuli ngoka ha kwathele aalandi moku ya dhengela iinima yawo yota taye mupe iimaliwa eta futwa.

Omudhiginini gwiiniwe mombaanga yaNamibia, ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oyi na enendhiladhilo tali zi komudhiginini gwiiniwe Claire Hobbs ngoka ta ti: "elalakano lyoompungulilo dhawo otali tsikile natangoo kutya aantu ya kale taya pungula nawa iimaliwa yawo muuyuni, omanga wo taya mono omadhiladhilo omawanawa giimaliwa."

Oositola odha simana unene meliko lyoshilongo, oshoka oha dhi kwathele oshilongo uuna tadhi landitha moshilongo odhina woo iimaliwa yimwe mbyoka ha yi gandjwa moshilongo. Mbyoka ha yi longithwa moku tunga oosikola, okufuta oondjambi dhakulupe, okufuta aniilonga, nayimwe oyindji ngaashi oku tunga oopate, nayimwe woo ya gwedhwa po.

Omasofa ogo iipundi ya longwa noyalongekeka oshoka iipundi mbyoka nayo oya longwa miipilangi. Iipilangi mbyoka oya zalekwa nawa e ta mu tulwa omafulafula ngoka haga kwathele oshipundi shi ninge oshinene nawa, sho itashi ehameke omuntu uuna e li ko omutumba. Iipundi mbyoka ohayi adhika unene pomahala ga simana ngaashi momagumbo gomoondolopa nomoombelawa dha simana.

Ombete shimwe shomiilongomwa mbyoka hayi longwa okupitila momiti. Omiti odha simana unene nodha pumbwa okukalekwa po nodha pumbwa wo okukunwa uuna tadhi tetwa po, opo ku keelelwe embugaleko lyoshilongo. Oombete ohadhi longithwa momagumbo okulala oshowo miipangelo okulala aavu.

Ombaanga yoNEDBANK otayi kwathele moku koka kwaNamibia. Yo otayi konakona oku koka kwaNamibia. Oto vulu oku uvitha, oku pitila moagri-loan ndjoka ho vulu oku pewa omukuli. Dhengela nee ngaashingeyi konola oshipatululongodhi 26461 2952222.

Oombaanga ohadhi dhana onkandangala unene moshilongo. Ohadhi dhana onkandangala unene, unene tuu momaudhano ga yoolokathana ngaashi muudhano wuuthanguthangu, omuudhano wethigathano lyokumatuka, omudhano wetanga lyomokambamba nosho wo uudhano wetanga lyokoompadhi lyaamati naakadhona.

Uuyelele owa simana unene noonkondo oshoka ngele kapena uuyelele nena otapu kala omilema. Uuyelele ohawu kwathele, opo aantu ya moneko pethimbo ndyoka lyuusiku. Uuyelele ohawu vulu oku kala womulilo, woolamba ngaashi moshinanena muna oolamba nenge wolusheno lwoketango.

Shi ninga oshipu, moku landa iilandomwa yoye yomaludhi ga yoolokathana , ongaashi oowili, omagano gontumba ngoka to vulu oku pa kahewa koye nenge kuume koye, moku ilandela iinima mbyoka. Talela po ne ositola ndjoka yo AVO, opo wi ilandele oompumbwe dhoye dhomefudho.

Otu vulu oku etela oshitopolwa shoye omayakulo gopashimaliwa nenge omayakulo gopakupungula pamwe nOmbaanga Yotango Yopashigwana. Oto vulu nee oku ilikolela nenge oku iyetela po ongeshefa yoye. Ngoye oto vulu oku ya dhengela 061 2998883.

Oto vulu okutula iimaliwa yoye kombaanga yoye, opo yi pungulwe okupitila muushina mboka twaadha pondje nenge meni lyoositola, opo wu pungule iimaliwa yoye. Pehala lyokupungula pondje oto vulu okuyapitilila etoyi momukweyo wuka pungule iimaliwa yoye nondjungu.

Oositola odhasimana unene noonkondo oshoka ohadhi etele aantu iipumbiwa yawo popepi. Moositola ohamukala iinima oyindji konyala kehe tuu shoka shapumbiwa kaantu okuza ngaa kiikulya, oothewa nosho woo iilongitho ndjono hayivulu okulongithwa kaantu ohaavulu yakatale kositola yotaagandja iimaliwa yotaalanda shoka yahala.

Iipilangi ohayi vulu okulongithwa miinima ya yoolokathana ngaashi: oosikopa, iipundi, iitaafula mbyoka hayi longithwa megumbo nenge moosikola . Moosikola omo naanaa hamu pumbiwa iitaafula niipundi kukehe omunasikola . Omiti ohadhi kutha po omikundu wo okukala pwaahena iitaafula niipundi.

Ilandela o freezer yoye yoludhi lwo Defy yoolita omathele gatano momilongo ndatu. Mongashingeya otayi monika koondola omayovi gaheyali nomathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi, oya li yina omayovi gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi sha kwashilipaleke kombaanga yetu yotango yopashigwana.

Iimaliwa oya simana unene, oshoka ohayi kandula po oompumbwe dhaantu. Ngele omuntu ti iyadha e li mompumbwe yontumba ndele ke na oshimaliwa ohashi mu ningile oshidhigu, opo a longe iilonga ye, ye a ka lande shoka a pumbwa nenge a fute shoka a hala okulonga kongodhi ye. Nena ngele omuntu e na iisimpo oha vulu okukandula po kehe uudhigu e wu na.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia oyiku ninepo ekunkililo. Tamekapo okugongeka iimaliwa yoye pamwe nayo nenena. Yadhengela kongodhi 0612992222.

Moombelewa dhasimana nenge moombelewa dhaakengeli nenge ndhoka dhi na iilonga iinene ihamu kala muna omatyofa ngoka ha ga kuutumbiwa koo oshowo kaayakulwa yawo. Ohay kala ya taambiwako nesimano enene yo oya simananekwa opo ta kale ye li yu uvite

Momagumbo gomondoolopa ohamu kala muna omatyofa moondunda dhoku kuutumba. Ohamu kala nee muna omatyofa moka hamu kuutumba aantu uuna taya li nenge uuna megumbo mweya aayendanandjila nenge uuna taya tala sha nando omoongodhi dhawo. Ohaya longitha nee iipundi mbyoka ko ohaku vulu woo okulaliwa.

Iimaliwa oya simana unene noonkondo. Mongashingeyi uuyuni sho wuli meputuko opuna iimaliwa mbyoka hayi longithwa, ihe monale aakulu yonale kayali haya longitha iimaliwa ihe okwali haya taambathana omayakulo. Uuna puna omuntu a hala nande omongwa ohekeyi gandja kumukwawo ye ta pewa nando oshikombo.

Iipundi niitaafula oya simana noonkondo, unene tuu momahala moka hamu kala mu na aantu oyendji, ngaashi oosikola. Aanasikola ohaya kala unene ya pumbwa iitaafula niipundi, opo ya kuundumbe ko yo yavule uuna taya longwa kaalongi. Miipangelo wo uuna aavu ya tegelela okupangwa ohaya kala ya kuutumba kiipundi, opo ya wape okumona omayakulo.

Gandja kaalandi yoye oompito, opo ya vule oku ku futa iimaliwa yoye momikalo dha yoolokathana. Otaa vulu okulongitha uukalata wawo wombaanga yotango yopashigwana yaNamibia. Oto vulu okuya dhengela ko 061 299 8883.

Uuna aantu taazi koshilongo shimwe ya uka koshilongo oshikwawo ohapu pumbwa opo iimaliwa yi shendjele okuza moshilingo moka taya zi yuuka moshilingo moka taya yi ohaa pewa iimaliwa yi thike pwaa mbyoka yali yena shiikwatelela kongushu yawo nenge shiikwatelela komayalulilo iimaliwa ngele komayalulilo oheli pombanda nenge ogeli pevi.

Oositola otwedhi dhi simaneka unene noonkondo, oshoka ohadhi tweetelele iinima oyindji popepi, ohadhi tweetele oompumbwe dhetu po pepi natse unene. Oositola ohadhi adhika unene moondolopa, unene tuu ndhoka hadhi landitha iinima ayihe konyala nomo mikunda dhimwe ohamu adhika oositola ooshona ndhono hadhi landa iinima koositola ndhoka oonene.

Iitaafula oya simana unene noonkondo, oshoka iitaafula yimwe ohayi longithwa okulila, aantu ya kuutumba kiipundi e taya tula iiyaha poshitaafula e taya li. Ohayi longithwa wo okutula omambo moombelewa, mpoka opo hapu shangelwa. Ohapu tulwa wo ookompiuta, oshowo iilongitho yimwe mbyoka hayi longithwa moombelewa.

Matukila kombaanga yaVenduka, matuka nohole, nombili matuka wo pamwe nayo. Ethigathano otali tameke nee mosoondaha yomasiku 25 Juli 2025 pokati kuusiku. Kapunasha omalato taga taambwako. Ila wuya wayimine nena, oompango nomalandulathano opo geli.

Manga uuyuni wa li inaawu putuka, aantu oya li haya kuutumba komathindi gomiti nogomilunga. Ogo ga li haga kuutumbwa unene ga tulwa piinyanga, ihe ngaashingeyi okuna iipundi mbyoka ya longwa ya yoolokathana. Yimwe oya longwa momiti, yimwe oya longwa miipilangi, yimwe oya longwa miitenda, yimwe oya longwa mooplasitika nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina elombwelo moshigwana. Nwa, ndele ino hinga wanwa, yamona nee nenge wuya dhengele konola, ohamano, oyimwe ondatu, onola, ohamano, onola, ohetatu noyimwe. Oompango nomalandulathano opo geli.

Ombaanga yaVenduka moNamibia oyina omaludhi gane guukalata okakalata okashunga, okakalata okatiligane, okakalata okambulawu ,oshowo okakalata kontopo hoka haka vulu okutulwa iimaliwa yoondando dha yoolokathana oto vulu o kukalongitha eto landa shoka wahala mositola uuna tolanda iipumbiwa.

Otaku gandjwa omapandulo komusindani gwedhina Fransina Ashingola ngoka isindanene oodola dhaNamibia omayovi gaali nomathele gatano koomuna nokakalata ke okatiligane kombaanga pamwe nombaanga yavenduka.

Oositola odha simana noonkondo, oshoka ohadhi pe aantu oompito dhiilonga. Iilonga oshimwe shomiinima mbyoka iiwanawa hayi holoka komuntu, oshoka omuntu oha longo iilonga ye, e ta mono iiyemo ye, mbyoka hi ikwatha nayo opo i ilandele iipumbiwa ye ngaashi oothewa nomagadhi, yo iimaliwa yimwe teyi pungula.

Imaliwa oyasimana noonkondo na kehe oshilongo oshina niilamiwa shiikwatelela kongushu yawo. Iimaliwa yimwe kayina ongushu omanga iikwawo oyina ongushu oyindji , na una taku shendjwa iimaliwa ohaku ikwatelelwa ne nokutya modola yimwe yoshilongo omuna iimaliwa ingapi yokoshilongo oshikwawo oondando ohadhi londo ne ethimbo limwe.

Muuyuni wongashingeyi omatungo ohaga kongelwa ondungethaneko, opo ga tungwe pevi nopombanda uuna ehala eshona. Aanangeshefa aanene mboka haya tungu omatungo gomalandithilo ohaga tungwa nduno pevi nopombanda, opo pu kale pu na oositola odhindji dho dhi kale tadhi eta po iiyemo ya gwana nawa.

Iimaliwa yokiilongo yimwe oyina oonkondo yivulithe iimaliwa yomiilongo iikwawo ,unene tuu iimaliwa yokiilongo mbyoka yaputuka. Ngele omuntu ota longele koshilongo shimwe , ohavulu okukala agongela oondjambi ye, nuuna teya koshilongo she ,iimaliwa mbyoka eteyo tula miimaliwa yoshilongo she , ohakala ena iimaliwa oyindji noonkondo.

Omiti odha simana unene noonkondo ,oshoka momiti oha mu zi iinima oyindji. Oha mu zi iipilangi mbyoka hayi longithwa oku niga iipundi, iitaafula ,oombete, osikopa dhomomagumbo, uuluko wiipilangi nayilwe woo.

Oositola oshinima sha simana unene moshigwana oshoka ohadhi landitha iinima mbyoka ya pumbiwa kaakwashigwana yo aakwashigwana taya gandja iimaliwa. Oositola ohadhi gandja woo oompito dhiilonga kaakwashigwana opo yi imonene iiyemo yo ya vule oku ikandulilapo oompumbwe dhawo yi ilandele iinima mbyoka ya pumbwa monkalamwenyo dhawo.

Iimaliwa oyi na ongushu ya yoolokathana oku za moshilongo shimwe oku ya koshilongo oshikwawo. Oho pumbwa oku kala niimaliwa yoye ya shendjwa, oku za mwaashi tayi zi miimaliwa yoshilongo moka wa za, to pewa nana yi thike pamwe niimaliwa mbyono kwa li wu na oku ya moshilongo oshikwawo, opo wu vule oku ka landa nenge oku ka pewa omayakulo gamwe to longitha iimaliwa mbyoka.

Ositola odha simana unene moshilongo, oshoka oositola ohadhi etele aantu iipumbiwa yawo popepi. Ohadhi etele aantu omayakulo popepi, tadhi pe aantu shoka ya hala e taya gandja iimaliwa. Ohadhi eta oompumbwe dhaantu niinima mbyoka ya yoolokathana ngaashi oondjato. Ositola ohayi kala unene yi na kutya oyi ipyakidhila nohayi landitha iinima yontumba.

Pungula iimaliwa yoye nombaanga yaVenduka. Oto vulu oku tula iimaliwa yoye mombaanga oshali shamuhongi, ito pumbwa oku futa oshimaliwa shasha, kepandja lyoye lyombaanga oko to vulu oku yi tula.

Talulula omafutilo goye gombaanga. Uuna wa adha ombaapila yomafutilo goye gombaanga, yi tala e toyi talulula, opo wu yande omakengelelo giimaliwa.

Uuyuni sho tawu ende wu uka komeho nehumokomeho tali ya, aantu oyena omadhiladhilo ga yoolokathana oshowo uunongo wa yoolokathana. Otaye e ta po nee ngaashingeyi iipundi ya longwa momiti niitaafula mbyoka ya longwa momiti, ya longwa yoku kuutumba oshowo iitaafula yoku kwatela.

Omiti odha simana noonkondo oshoka ohadhi aantu iipilangi mbyoka hayi longithwa ya yoolokathana ngaashi, iipundi, oombete, iitaafula, oosikopa nayimwe ya yoolokathana. Mbyoka hayi longithwa momagumbo, moositola, miipangelo nomoombelewa.

John okwa tokola opo aye a ka talele po. Mpanga nee a li ta tala kepandja lye lyo paungomba, okwa mono po ehala ndyoka lya li lina ombiliha . Kepandja tuu hoka a tala ,olya faathana tuu nepandja ndyoka ha tala shito. Edhina nee sho e li tala ,okwali naaana lya shangwa ,li li moshangelo gwa faathana naa ngoka ha tala shito, nehala ndyoka okwali tali monika ewanawa no ku kala lyo shili.

Pamwe neshikwashilipaleko lyombaanga yotango yopashigwana ilandela eshina lyoye lyokuyoga, ndyoka lya li li na N$ 8 329, ihe mongashingeyi otali kotha owala N$ 7 999.

Omauyele goshimaliwa shoka sha tuminwa kongodhi yandje mwene, ogandje mwene ongame awike noitandi pumbwa nande okuga lombwela omuntu omukwetu.

Omalovu shimwe shomiilandithomwa mbyoka hayi landithwa yi na ondando yondilo. Omalovu gogene oge na uukolwe. Ohaga kolitha aantu. Oshinima oshiwanawa mokulanda, ihe oshiwinayi, oshoka otashi teyagula po oshigwana. Kashi na uukolelele, ohashi teya po waantu, sho ohashi ningitha aantu iinima yowalawala.

Iimaliwa oya simana unene oshoka ngele kuyina kuna shoka to vulu okulanda. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oshowo ngele tokulanditha oho pewa iimaliwa. Iimaliwa oyina ne ongushu ya yoolokathana yimwe oyina ongushu yili pombanda yo yimwe oyina ongushu yili pevi noondado dhawo ohadhi kala dha yoolokathana miilongo niilongo.

Oongaku ohadhi kwathele aantu opo kaa ya ende koompadhi dhowala opo kaaya pye komutenya, kaaya tsuwe komakegwa, kaya tetwe komakende noku ya gamena komamanya. Mongaashingeyi oku na oongaku dhoka dha longwa miipa ihe monale aantu oya li haa ende koompadhi dhowala.

Ila wiitalele ngwee wiisindanene oshitukutuku shoonkondo, shoka opo sha kondo mongashingeyi. Ila nena nena wu tale oshitukutuku shoka hashi vulu kweenda iinano iile, shoka sha kwashilipalekwa kombaanga yomoshilongo shetu ya NedBank. Okuza metitano lyomasiku gahamano gaMaalitsa omayovi gaali nomilonga hamano, potundi ontimugoyi sigo ondatu.

Ositola ohayi etele oshigwana omayakulo popepi, oha yeeta iinima mbyoka tayi pumbiwa koshigwana nenge mbyoka yili lela mompumbwe yaakwashigwana. Yo aakwashigwana taya yi nee yakalande shoka yapumbwa meestola, taya hogolola shoka yahala shili moompumbwe dhawo e taya futu iimaliwa kooyene yostilola nenge pomashina.

Ombaanga yavenduka oyeetapo opolohalama, ndjoka hayi ithanwa nedhina natuhungileni. Ihayi futwa, oto vulu okwiitalelako koshali shamuhongi. Yitala nena koshali shamuhongi

Ilandela okasiga koye hoka take kumbakele oomboloto dhoye dhi li mbali hoka ka li ke na oodola dhaNamibia omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi ihe mongaashingeyi oka kuluka ke ya koodola dhaNamibia omathele gaheyali nomilongo ne nomugoyi.

Iimaliwa oyina ongushu ya yoolokathana opuna iimaliwa mbyoka yina ongushu yili pevi po opina mbyoka yina ongushu yili pombanda, ohayi kwathele aantu nenge iilongo yontumba opo yi lande iinima kiilongo yimwe yi ilile.

Uuna to longo nuudhiginini ombaanga yotango yopashigwana ota yi ku kwathele mongeshefa yoye. Oto vulu okuya dhengela nee nena kongodhi yo 061 299 8883

Muuyuni wehumokomeho osha ninga iilonga yaantu yi kale tayi endelele noonkondo, oshoka ngaashigeyi okwa tungwa oositola ndhoka dha tungwa dhi li pamwe mehala enene. Omuntu ta vulu okuya mositola okuza kuyotango tayi konkwawo, e ta landa iinima ayihe mbyoka a pumbwa pehala limwe. Onkene oositola ndhoka ohadhi udha, oshoka kehe gumwe ota kongo iipumbiwa ye.

Ombaanga yotango yopashigwana okuna omathigafathano moka to vulu oku ivenena nenge oku isindanena oshimaliwa shoye koomuma, oto vulu oku vena oshimaliwa shoye oku pitila mombaanga yetu yotango yopashigwana, dhana eto sindana.

Wayimina ethigathano lyokapana pamwe nombanga yaNed Bank momathigathano gomomayovi gaali nomilongo mbali nane. Omusindani omunelago otiisindanene oshimaliwa she koomuma.

Ehangano lyaakiintu ekwaAfrika moNamibia lyaakiintu aailongi ota li gandja oshimaliwa koomuma, omiliyona yimwe nomayovi omathele gatano, okuza momasiku omilongo ndatu gomwedhi omutihamano, omayovi gaali nomilongo mbali nantano, lya kwashilipalekwa kombaanga yoStandard Bank.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa mbyoka hashi longitha, uuna tashi landa iinima yontumba. Uuna aantu taya zi moshilongo shimwe yu uka koshilongo oshikwawo, ohaya thigi poongamba iimaliwa yokoshilongo shawo, e taya pewa iimaliwa yokoshilongo moka yu uka, opo ya vule oku landa iinima yawo. Ohaya pewa nee iimaliwa yi thike pwaa mbyoka yazi nayo koshilongo shayo, shi ikwatelela kongushu.

Iimaliwa osho shimwe shomomayakulo omuntu a pumbwa monkalamwenyo ye esiku nesiku. Iimaliwa ohayi kutha po omikundu dha yoolokathana moonkalamwenyo dhaantu. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda nenge tu landithe. Iimaliwa ohatu yi longitha wo oku ilandela iinima mbyoka ya simana twa pumbwa moonkalamweyo dhetu.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja omayakulo omawanawa ku ayehe mboka yi inekela okulonga nayo. Otayi gandja omayakulo omawanawa, tayi pungulile aantu iimaliwa yawo, opo yi kale yi li megameno ewanawa nuuna taye yi pumbwa yo taye ke yi tala ko.

Olusheno oshinima sha simana unene noonkondo oshoka ohashi eta uuyelele pethimbo lyokwatoka lela nenge pehala mpoka mpwa adhika komilema nenge kwaluudha . Uuyelele mboka ohawu vulu oku etwa new kolusheno ndu halu etwapo okuziilila momeya nenge halu etwapo okuziilila ketango .

Oositola odha simana noonkondo, oshoka ohadhi gandja oompito dhiilonga kaantu. Oompito ndhoka dhiilonga odha simana unene, molwashoka omuntu shampa e na iilonga oha ikwathele, opo a ka lande iipumbiwa mbyoka a pumbwa, a kandule po oompumbwe dhe oshowo a adhe omayakulo gontumba ngoka a hala okuninga. Omuntu oha vulu nduno okukala ta longo ye ta mono iiyemo ye.

Pamwe naFNB ongeshefa ngele owalongo nuudhiginini otayeku kwathele. Otayi gandja oyakulo gosheendelela, yo otayi kukwathele opo wufute meendelelo yadhengela kongodhi yo 061 2998883.

Omatyofa ogo iipundi iiwananawa, mbyoka hayi kuuntumbiwa kaantu, uuna taya tala oradio yomuzizimbe momagumbo gomoondoolopa. Ohaku kuuntumbiwa wo kaantu uuna taya li nenge taya kundathana.

Iimaliwa oya simana uunene noonkondo oshoka ohayi longithwa omayakulo ga yoolokathana. Iimaliwa ohayi vulu ku landa moositola ohayi vulu wo oku longitha ngaashi oku landa iinima ngaashi iikutu, iizaloma , iikulya, iiyopalekithi ngaashi othewa, oku futa oosikola, oku futa iipangeli nayimwe yayolokathana.

Ombanga yaVenduka yaNamibia ombanga ndjoka hayi kwathelele aantu oku pungula iiyemo yawo. Omuntu ota vulu oku pungula iimaliwa ye kombanga eta kala iteyi nyenye eta monoko iishoshela ye yontumba. Ombanga ohayi gandja omakwatho gayoolokathana kakwashigwana ngaashi oku nana iimaliwa yawo nokuya pungulila noshowo yimwe ya yoloka.

Iipilangi oyasimana unene oshoka ohayi tu etelepo iinima mbyoka hayi zimo momaludhi ga yoolokathana, mbyoka hayi vulu okukala oosikopa, iipundi, iitafula oshowo yimwe ya yoolokathana , ngaashi iitafula nenge nditye yimwe mbyoka hayi vulu okukala yatulwa, yakwatelwa nenge yatentekwa iinima opo yikale yili melandulathano.

Iipundi niitafula, oyo yimwe yomiilongomwa mbyoka hayi longwa oku za momisaati. Omiti dha yoolokathana, opuna omiti dha yoolokathana dhoka hadhi longo iipilangi, mbyoka hayi landwa kaanangeshefa nenge ndishe kaanongo mboka haa ningi iipundi opo ye yi kuthemo yo yeke yi landithepo yiimonenemo iiyemo.

Ngele owu hole ohauto nena yi hinga. Isindanena nee methigathano lyombaanga yopashigwana okuza metitano pomulongo sigo opontano nomolyomakaya pomugoyi sigo opomulongo nayimwe gongula. Oompango nomalandulathano opo dhi li ngoye to hingi nuukeka.

Oshimaliwa oto vulu okushi gongela okutya ne oshimaliwa ne oho mono oshimaliwa oshishona nenge oshimaliwa oshiindji. Otoshivulu okushi gongela nawa nawa ndele tashi nigiipo oshimaliwa oshindji tokala wuna iimaliwa oyindji eto kandulapo oompumbwe dhoye dhoka ooshona ngele owe shi gongele oshindji to ilandele iinima yoye mbyoka iinene to ilandele egumbo nenge ohauto nayimwe noshotuu.

Iikutu oyo iizalomwa mbyoka ye etwa po momukalo gongaashingeyi moshinanena nenge ndi tye muuyuni wopaife. Muuyuni wopaife oku na iiyata mbyoka hayi hondjwa nawa e tayi ningi oohema niikutu yimwe nenge iizalomwa yimwe ya yoolokathana, omanga monale aakulu yonale oya li owala haya longitha iikatha noshowo iipa e taye yi ningi nawa yi ninge iizalomwa yawo nopalapi gawo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa, yo iimaliwa mbyoka yo oyina ongushu ya yoolokathana. Kehe oshilongo, oshina oondola dhasho, dhina ongushu yi ili, koshilongo oshikwawo, nuuna aantu ta ya ende, oha ya gandja iimaliwa yo shilongo moka ta ya zi, ta ye yi shendjwa, niimaliwa mbyoka yoshilongo moka ta ya yi.

Omahala gomalandithilo oga simana unene noonkondo oshoka aantu oha ya yiko taya kalanda shoka ya hala mepingathanitho niimaliwa yo ooyene moongeshefa oha ya ilikolele iimaliwa yo aantu ta yiilikolele iinima mbyoka taya landa.

Omuti ogo oshinima sha simana noonkondo, oshoka ohagu vulu oku longwa iitaafula, niipundi. Ohagu kweya nawa etagu ningi po iitaafula mbyoka etayi tulwa oondomo ndhoka hadhi yi monikitha yi kale tayi monika nawa, nongele to keeyadha itoti omuti ngoka gwali gu li mokuti.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi unganeke uudhano woomeme. Uudhano womvula ompe mboka tawu ka tameka momasiku omulongo na ga heyali ga Januali omayovi gaali nomilongo mbali na hamano. Ko otaku pumbiwa nee oongundu dhomaudhano dhi ki omulongo na mbali.

Dhimbwa oshinano e to hedha popepi. Ngweye wiisindanene shimwe dhomiisindanomwa. Tuma ngweye to pewa nohole, noonyala adhihe. Iimaliwa yi mona ko momukalo gwayooloka pamwe nombaanga yaNEDBANK. Otaya halele omayambeko esiku lyohole.

Ngele kuna iimaliwa kala megumbo. Ino gandja nande omauyelele goye gombaanga nande okumuntu nande ogumwe. Ngweye ino gandja nande uuyelele woye wombaanga nande okumuntu teku dhengele teku pula kongodhi yoye ngoye ino gwila mokatowo komuntu teku lombwele tati mupa iimaliwa ekuyambapaleke.

Omiti otwedhi simaneka unene nookondo, uuna tatu tete po omiti otwa pumbwa oku kala tatu dhi kunu oshoka ohadhi tu etele po iinima oyindji yasimana ngaashi oosikopa, iipundi, iitaafula nayimwe ya yoolokatha, iipilangi yomiti ohayi longithwa moku tunga po omagumbo.

Ngele owa adha omuntu ta ti kutya ke na oshimaliwa, ne na oye omuthigona lela. Iimaliwa oya simana unene muuyuni wetu, oshoka ohayi tu kwathele opo tu lande iinima mbyoka twa pumbwa ngaashi okulanda iikulya, okulanda iikutu nenge iizalomwa, okulanda iinima ngaashi oothewa nokufuta oosikola dhaanona.

Iimaliwa ohayi longithwa okulonga iilonga oyindji ya yoolokathana. Ohayi longithwa okukandula po oompumbwe oshowo omikundu dhaantu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, okulanda iikutu, okufuta oosikola, okufuta oolefa uuna aantu ye na mpoka taa yi noshowo yimwe ya yoolokathana ngaashi okufuta aaniilonga, okufuta oondjambi dhawo nayilwe oyindji.

Iimaliwa oyo owala tayi ti pii muuyuni awuhe , oshoka iimaliwa kayina shoka ihayi ningi, kayina shoka ihayi kandula po, kayina shoka ihaayi landa. Okuza tu koshinima oshi shona kutya okapalwa nenge okaleke owuna okushi landa noshimaliwa ngele oweshi hala.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka hayi kuutumbwa momagumbo moondunda dhokukuutumba oshowo moombelewa, moosikola noshowo pomahala gaazeko. Omatyofa ogo iipundi yi na ondilo, mbyoka ya longwa iiwanawa nuuna wa kuutumba ko oho kala wu uvite lela uugumbo.

Momiti ohamu zi iilongomwa ya yoolokathana mbyoka hayi hongwa kaantu opo yiningi po iinima ya yoolokathana. Ohamu zi woo uutaafula wokomakuma mboka hawu hongwa miipilangi iiwanawa nenge hawu vulu oku ningwa momamboolota. Ohawu tulwa nee kekuma ee tawu nyatekwako noshinima shontumba shoka tashi kwathele opo wukale wa thikama.

Oositola odha simana unene moshigwana oshoka ohadhi etele aakwashigwana iinima mbyoka ya pumbwa popepi. Ohayi kwathele unene oshigwana opo shi lande iinima yawo

Sindana oshindji no kakalata koye kombaanga, unene tuu okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana. Oto vulu oku kalongitha kehe pamwe, ngaashi wahala, eto isindanene oshipambu oshitihamano.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho ndjoka hashi longitha mokulanda nosho woo mokulanditha. Iimaliwa yoshilongo ohayi hogololelwa omandhindhiliko ngoka taga kalako unene iinamwenyo ndjoka yili moshilongo yasimananekwa nenge omandhindhiliko gomoshilongo nenge iinima yopamuthigululwakalo oyo yikale omandhindhiliko gikiimaliwa yawo.

Kala wi ilongekidha opo wukoneke iilonga mbyoka hayi longithwa kokakalata koye. Okuza momasiku gahetatu gaNovemba omayovi gaali nomilongo mbali nane pomulongo nambali gomutenya.

Otovulu okwisindanena oshipambu oshiti tatu shomiipambu itatu moomwedhi dhili ndatu. Otwiisindanene née oshimaliwa shoye koomuma sho N$3500 tayifutwa mombanga yoye mwene yomapungulilo, oshaka shilipalekwa kombanga yotango yopashingwana.

Iisimpo shimwe shomiinima mbyoka ya simana methimbo lyongaashingeyi, oshoka iimaliwa oyo owala tayi longo. Ngele wu na oshimaliwa oto vulu oku imonena omayakulo goye ga yoolokathana noshimaliwa, ihe ngele ku shi na ku na shoka to vulu okuninga. Ito vulu okulanda shoka wa hala ngoye ngele ino longa ito vulu okumona oshimaliwa.

Iimaliwa nayo oshinima oshishuushuka, ashike oshi na ongushu. Iimaliwa nayo oye etwa po okuza momiti, sho osho twa pumbwa okusimaneka omiti. Uuna tatu dhi tete po otwa pumbwa okudhi ku ishewe, opo dhi pingine po ndhoka tadhi tetwa po. Iimaliwa ohayi ningwa po nduno okuza momiti ngaashi oombapila hadhi ningwa po e tadhi paindwa nawanawa.

Iipundi oya simana unene noonkondo oshoka ohayi kwathele aantu opo ya vululukwe nawa, noya kale ya kuutumba ko. Unene momahala ga simana oto adha mo iipundi. Nomomagumbo wo omuna iipundi hoka ha ku kuutumba aayenda nandjila nenge aanegumbo uuna taya li nenge ya kuutumba ta ya tala oRadio yomuzizimba.

Omongwa shimwe shomiinima yasimana moshilongo shetu, oshoka omongwa otuguna ogundji moshilongo. Opuna omongwa ngoka hagu zi kekango lyomongwa naangu hagu zi kefuta no moositola omongwa onguna ombili oshoka omongwa otuguna ogundji.

Iipundi oyo iilongomwa mbyoka ya longwa momiti nomiipilangi. Omiti odhi na esimano enene oshoka ohadhi tu longele iinima oyindji yasimana ngaashi nee iipundi, iitaafula, oombete nayilwe ya gwedhwa po oyindji yindji.

Aanangeshefa aashona oyeninepo wo ediladhilo ewanawa lyokashina hoka hakeende keli mondjato ohaka ningi uuyuni uushwepo oshoka ohaka endelele.

Ombaanga yotango yopashigwana oha yi kwathele uuna oofamili dhapumbwa ombili yopama dhilaadhilo, yo otaya vulu oku kwathela. Otaya vulu nee ofamili oku kala haya futu komwedhi iimaliwa, opo yi keya kwathele pethimbo djoshi kogo oshiluudhe, nenge pethimbo djeso. Komwedhi oodola omilongo ndatu na ntano.

Keelela uulingilingi nokakalata koye nenge nombaanga yoye opo waaha gandje uuyelele woye mboka inaawu pumbiwa kaantu mboka waaheyashi nenge wiiyageke okudhengelwa ongodhi ngoye eto gandja uuyelele wunasha nomayakulo goye gombaanga yoye.

Pamwe nombaanga yotango yopashigwana thinda kongodhi yoye *140*321# e to thindi ponomola hamano, opo wu kwashilipaleke uuyelele woye wombaanga yoye.

Iimaliwa oyasimana unene noonkondo, oshoka mokuyi gongela etayi indjipala ohayi kupe oonkondo opo wugongele natango iimaliwa iikwawo ngoye wu ka lande iipumbiwa yoye mbyoka wahala. Ngele iimaliwa oweyi gongele etayi ningi oyindji nena oho vulu okukalanda oshinima shoye shoka wahala shina ondilo.

Oombongo odha simana noonkondo, oshoka ohadhi kwathele aantu opo ya kandule po oompumbwe dhawo, omaudhigu gawo mokupitila miimaliwa. Oshimaliwa ohashi longithwa naanaa kehe shimwe. Uuna wu na shi wa pumbwa oho kutha oshimaliwa shomwaalu gontumba e to ka landa shoka wa hala nenge wu ka konge omayakulo ngoka wa hala.

Iilongo mbyoka ya putuka mongashingeyi kehe omuntu shampa ta landa iinima mositola oheki idhengela iinima ye pomashina yemwene. Ihe miilongo yetu mbyoka opo tayi putuka, pomashina opu na omuyakuli ngoka ha kala po, ta yakula aalandi te ya dhengele iinima yawo, yo taa gandja iimaliwa.

Pamwe nombaanga ya Venduka moNambia taambathana omadhiladhilo goye gopahole, ngoye wu isindanene oshimaliwa koomuma oondola dha Namibia eyovi limwe, oompango nomalandulathano opo dhili.